Haanta beizayssi keehi woykko aaho gidiza goshaso honi badalazi izaalettizi dizayssanne itikka wonno gassishe dizayssa ayssi misalize keehppe qoncisides.

amisilen beytti ziseti dumma dumma dhaleta gididayssanne goshshancati zirido zeretati coo mela dhayinnadon woykko guxune meennadon zeretha bolla gudethaya tale geetettes

Haysi beetizaysi duma duma tukketi dizayssanne izika puteppe guuthad dhoqu gizaysa qoncisidees. A ppe guye bagara qade uthati dizaysanne hara hara mishati dizaysa haysi misilezi qoncisidees.

Ha misilezi qoncisize si dumma dumma mango ayfetinne gakkida mango ayfe gidizessa ha misilezi keehi qoncisidees, ikka teernawu yiidi deya mango gidizeessa qoncises.

Ha misalezi qoncisizay kaame bolla gakkiza muuzeta qanxidi wottidi efidi deya hessanne hessafe ya baggara muuzetinne gaareti diza hessa ha misile qeehippe qoncisidees

Ha misalezi qoncisizey gakkida muuze woykko qanxethana mathida mmuuzeti dizeessanne isiaaway qasse muuzeza oyqizi ha xeellize essa hayssi misilezi hehippe qoncisides.

amiselezi bestize essi muuze woykko nu asmara muuze woykko booththa muuze gi qeesisessanne ikka maanayo gakkira woykko kunti uttira muuze gidire essa ammiselezi qoncisees

Amisilen beettize si dumma dumma puuttoti woykko kamettidinne mela awa bolla micetti uttida puuttodinne appe hiza baggaraqaseka hara asati dizayessanne hiza baggara hara maatati dizayessa amisile qoncisees.

Hayssi hinbessizey dumma dumma tukketi woykko gakkida tukketa maxashe dizassanne izikka keeshe era oyqqada matashe dizassanne tukeppe hini baggara qasse aahanne dalga gidiza uutoti diza issa hayssi hmmisaasi koncisidees.

Hayssi qoncisidey woykko bessize issi dumma dumma ha'i wodey mashinatun maadoton maretida mashine giddon tuketi dizeyssanne ikka poqo ayfeppe dishaakidi giisishe dize issa haysi misalezi kayppe qoncisides

hamisilen beettizeeti keehi dalgenne woykko aaho gidiza biittani nam7u boorati biitta goyishe dize essanne issi bitane ita boorata oykidi goyssishe dize issa ha misilezi qoncisees

Ha misilezan beettize si dumma dumma goshshanchati banta kushen puuthe oykkizassanne isikka tokano beshshisse ha misilezi keefileppe qoncisides. isa gidennadon ya baggaranne ha baggara keeththasinne mitasi woykko boncoti dizessa qonccises.

Ha misile besiza ha' wode tekinologe ehida mishata woyko goshas madiza kame gidizaysa erises iza gidon issi bitany utidi lagishenne bitaza lotishe dizaaysa qoncises

ha misalezi qoncisizaysi dumma dumma ha'i wode teknoloji maaddonta ehida mashine gidizayessa goshshayo keehippe lo'o gidizayessa qoncises izikka haththi baynna wode haaththa ushisiya mashine gidizayessa qoncises

Hha misilezi qoncisizey nam7u goomara dizeessanne ha7i wodey marshinata gidizessanne issi bitane iza oyqidi laaggishe dizeessanne appe guy baggara gathaketi dizessa qoncisees

Ha misilezi qoncisizeesi dumma dumma puutethi biiththa giddon toketizessanne hessafe guyi baggara qasi hara kameti diizeessanne puutheta haattaza ushshizessanne heganne hega malazi qoncisizees amisilezi

hayssi bessizey woykko qoncisidey ha7i wode teknolojie madutan yiizassanne gidi shin ikka goshsha ooso yo7o keehippe maaddonta gidizayssanne iza bollakka issi bitane uttidi dizayssa simisal qoncisidees

amesilezi qoncisezay daro wolqe baynna asatusi immiza miisheza kame giddon wothonthayessa appe guye baggara qase heedzdzu asati doona maske aaththidi eqqisayssanne issappe guye baggara hara kameti dizeessa qoncisees

Ha beettiza issi dumma dumma wolqi gakkena asasi woykko kaafe immi ssa gidishin itikka nam'ati yaara haara duuna maske attidi kushe bolla goonte aattidi giddo etappe giddo zaara qas kartoonez dizeessa hessi misilisi qoncisides.

Ha misilezan bettizasi kehi dalga woykon aho gidiza gosha sohon kehi daro bangatti zereti uttidaysanne etika gakizaysa ha misileziqonc'ises.

Hayiss qonccisizayi issi mishshireyi ba kushshenni qununa oyikkada izza bolla qasekka gistezzi dizayissa maaxashshe woyikko loyiththishshe dizayissa qonccisess.izzeppe guye bagara issi gata ketta woyikko Maya keththi dizayissa qonccisses.

Ha ta beyizeissi badalay zaarettizi dizayssanne appe guye baggara qasseka dumma dumma uuththati dizeessanne itikka puuteppe dalgizi wogga gidizi dizessa ayssi misalezi keyppe qoncisides.

Hayssi misilezi qonceza issi dumma dumma asati harasappe yida essanne etikka giste zerettizessa xellishe dizeessanne harara asatikka guye baggara dizeessa keyppe qoncisides

ha misilezi qoncisizissi dumma dumma shunkute puttati dizayissanne iziikka toketi uttizayissa qoncisees izppe guye baggara qasseka asatinne puttati dizayissa ha misilezi qoncisees

Ayssi bessize issi keehinne aaho woykko dalga gidiza gosha sohoni bangati zeretu uttida giitonne isikka ayfe kessidi uttida giita ayssi misayizi keehife qoncesides.

Ha misilezi qoncisizaysi duma duma puuteta ehidi tokizaysanne sinthan issi aaway ba hu'en kopiye wothidi uttidinne puute tokishenne ape guybagara asay gaagge

Hausi bessizaysi keehinne Aho woyko dalga gidiza sohono maatay xaalala dizaysanne ape guye bagara woyko sintha bagara keethati dizaysa besses.

ha misilen beettizasi dumma dumma ooso kaafeta wuykko ooso miishata oykgi di puute tokkish dizessanne katamappe efi hiida asa gidifessa ha misilezi keehippe qoncisides

ha misilen beettizaiti dumma dumma mithatanne dumma dumma boncota gidize essanne ikka wora giddo deyze essa giideidi hamisilen qoncises ikka nu gurabille giiqeesese essanne dumma dumma agunta mitati dize essa mayssi misilisi qoncisees

Ayssi bettizeyssi dumma dumma tuke putetuppe giddon ichachu asay uttidi dizeessanne itikka miicishe dizeessa ta giddoppe issi gashe nay dizeessa ayssi misilizi qoncisi dees.

Hayissan betizayissi dumma dumma ayifa ayifeti woykko harabati dizayissanne ubatikka giya giddon dizayissa qoncciside qonccisses

Ha misilezi qoncisizaysi dandayadisi duma duma ayfa ayfeti woykon bayizetiza so gidishin ikka tuke yenjeloyshunkirte h.h.malati dizaysa qoncisise

Han ta beyizays dumma dumma ciisha putet de'izaysanne etika ha'i bayzos gakizaysa gare bolla wothid ekid yiid de'iyo hanota qoncisides hays misilez.

"Ha misilezi qonccisizaysi dumma dumma ha'i nu wode maashineti woykko ha'i wodey ehida techinologe maashineti dizaysanne izikka daro goomatara dizaysa misilezi keehi paatidi qonccisizaysa."

Ha missilen bettizayssi dumma dumma ciishsha puuteti tokketi uttidayssane eetika bayzoyo gakizayssa gaare bolla uttisidi ehiddi dizayssane nam'u asati giggisishe dizayssane qonccises.

ahayssi beestize essi dumma dumma eessa eessideessanne heessizo eessaza kare kesizassanne tikka saxa naado gidi banta sinta kamidi maayo gidegakkonta maaydi uttize essa hayssi misalesi qoncise des

aysi beettize issi dumma dumma ciishsha putetu giddon dizessanne izikka baezoyiyo gakkida ciishata gaare bolla wotizi laggishe e hidideyanota qoncisidess hayssi misalezi

ayssi qoncisidey woykko bessize issi dumma dumma puteti woykko ciishsha puteti diza issanne itikka bayzo yo7o gakki uttida ciishshata gidiza issa ayssi misilezi geyppe qoncisides

amisalen beette eesati mala biitta woykko go7etti utira biitta bollani dumma dumma zeretata zeridi deyeessata qoncisees diikka xoraasa gididessanne safe ya baggara dumma dumma mitasi dizeessa ammisalesi qoncisees

hayssi qoncisiday dumma dumma tukke puteta giddoni issi mishiriya tukke haytha kushin oykizassanne izakka kushen uzoppon keeshe ba7ada ha xeellada micashe giyanota misi misilazi qoncisi dees

Amisalezi qoncisiza issi dumma dumma miizati miiza malati woykko kanay dizayssanne nam'u miiza malati qasheti uttizayssanne issi kanay qasse uttizayssa amisilezi qoncisees.

ha misilen beettizassati dumma dumma pututa gidizassanne etikka mango putota gidizayissa qoncisidees.etikka cora keehi daro gidizayissanne izappe ya baggara dumma dumma daro mitati dizayissa qoncises.

ha misilezan beettize issi dumma dumma puteteppe woykko issi bitane booso may7o may7izessanne muuze pute tokkishe dize essa qoncisees appe guye baggara qasse hara asatikka dize essa ha misilezi qoncisizees

hayssi beettize issi gatta keetta woykko maata keetta gize essanne appe guye baggara dumma dumma dalqi dalqiya uutati dize essanne sinta baggara lo7iza maatati dize essa hazi misilizi qoncisides

a misalezi qoncisizayssi dumma dumma deeshshati hakamo hanatoasi yidayisanne etikka coray keehi daro gidizayissanne itikka daro asatara diza essa hayssi misalezi paathidi qoncisidees

hayssi bessize issi dumma dumma somedossotoppe issa a gidize issi iza suntaykka miizati yidi dumma dumma hakanto ekidida essanne itikka hakamishe dize essa a misalezi keyppe qoncisidees

ha misilezi qoncisizay issi hare hakamo hanutan dizeessanne issi aaway oyqizi hakamtishe dizaessanne hakameto dizeessa ha misilezi keehi qoncisides appe guye baggan kaamenne issi harezi dizeessa qoncisees

Ba beetizays wora do'atappe issuwa gidizaysako. Iza sunthayka qasse gelesho gidizayssanne wogga xeellin yashshiya shuchcha bolla eqqidi guye xeellizaysa qoncisidees.

Hayisi qoncisidey dumma dumma wora do'utuppe isso gidizassanne izakka giddosh giddon eqqizassanne goye xeellashe dize essa qoncisees izi sunteyka geen'iyo geza xeesettize ssakko

ha ta beyizassi dumma dumma wora du7atuppe issua gidizassanne ikka haatta giddon diza woykko haatta giddon aqiza ayilasho geetettiza essa gideshin ikka haattappe kare kiizi gaxan diza essa bessees

Amisiley bessizethi dumma dumma wora dootoppe issua gidizessakko izikka lo7iyanne celxiliya maata bolda eqqisi delizessanne sunteyka worakana gizeessa amisilezi keehi paathidi qoncisidees.